Dɔbɔ bata la a be kyɛ, a vɔgele zupilpeɛle kyɛ su kaayɛyitaa. K'a kaayɛ a waa kpareze...ze... zedɔrre waaloŋ a be poɔ.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

Noba gyamaa la a tuuro a, noba gyamaa la a tͻnne tͻnne taa kyԑ taa baagere, ka ba mine taa boŋganne a zԑge zԑge ne ba nu ka ba mine a yԑre yԑre ba woore a tuuro.

Noba banuu la a zeŋ, k'a kaŋa a gbi dumo kyɛ ka ba mine zeŋ. Ka ba voɔrɔ moɔ naŋ taa moɔ naŋ pupu a be a be a be rɔbare poɔ ba naŋ eŋ eŋ.

Lɔɔre kãã emmo zie la kyɛ, ka bam ka ba mine are a kɔŋkogiri kaŋa kyɛ ka a lɔɛ meŋ be ba poe poɔ kyɛ ka moto kaŋa meŋ are a be.